Hurumende yeduo yakadetsera munguva yebesha mupengo vanthu vakawanda vanga vasina ruzivo vamweni vairamba kutoteedzera zvizato zvabhuiwa vopeisira vootamika.

Tinokurudzirwa kuti tivewo vantu vanochengetedza zuwa riyani rinonzi nderekuchena kwemaoko vantu vagone kurangarira zuwa iri veizoshambidzika nyara dzawo.

Tinokurudzirwa kuti tive vantu vanoenda kunozvidzivirira zvitenda zvinenge zvabhuiwa. Patinoenda tinonobairwa mitombo kuti chitenda ichi chisauya mukati memuviri chikauya chirwiswe.

Zvitenda zvinowanikwa nevandu zvakasiyana siyana pane zvimwe zvitenda zvinotoita kuti unzi ugarire muzvibhedhlera uchihloyiwa nanamukoti nemadhokodheya.

Tinokurudzirwa kuti tiende kuzvibhehlera nevana vedu teinovakeresa zveioneka kuti varikurema zvichienderana nezera ravo here kana vachirema zviri pashi vanodetserwa ngechikafu.

Tine zvitenda zvinogara zvichidzivirirwa ,kuti muviri yedu ikwanise kurwisa zvitenda zvinenge zviriyo ,vantu vanokurudzirwa kuenda kobairwa kuti vadziviririke .

Aripo matenda anokwanisa kutohloyiwa nadhokodheya anenge akafundira izvozvo. Munhu kana ane chiyaiyo ngaaendewo akapfekawo chokudzivirira muromo nemhino kuti anohloyiwa asingazobatiri zvimweni zvitenda.

Vana vadodori vanoramba vachikurudzirwa kuti vamwe mvura yakachena. Kunyazi vakuru vanokurudzirwawo kushambe nyara vachibva mukumhorosana vasati vadyra.

Hurumende yedu inoramba yakangwarira panyaya dzeutano irikudetsera zvakanyanya maningi vanthu pakuvadzivirira zvitenda uye inodetserawo madhokodheya nanamukoti pakzvidzivirira nembatya.

Kudzivirirwa kwezvitenda kwakakosha maningi akungouyiwi kungobva vantu vototanga kuti takudzivirira zvitenda vantu vanototanga magogodera vasangana oudzana ohleya vozouya kuvantu.

Vantu vanombogara pashi veiudzana zvitenda zvirikuwanikwa munyika dzawo zvoonekwa kuti azvisi kupararira pashi reshe ere semaitikire akaita besha mupengo muna2019.

Munokurudziridza pashi reshe kuti tive wandu wanofarira kushandisa mvura yakachena, wanhu kudhayako waishandisa muzvifuku kana muma nzizi dzeizofa nezvi tenda zveikonzereswa ngemvura yakasvipa.

Tinotenda hurumende yedu, inoramba ichida kuti vantu wo vawane mvura yakachena. Irikuvakira zvitsime kuyisa mapayipi nemapompi yotodzovirira kuti zvitenda zvinowanikwa mumvura zvisapinda.

Parireshe riri kukuridzira muntu kuti ave nemukana wekuwana mvura yakachena yekushandisa kuitira kuti zvitenda zviite zvishomani zvinobatwa nekushandise mvura yakasvipa.

Mvura chiro chakakosha, vantu vanosisa kuva nemvura yakachena, pasi rese raramba reichaya bembera kuti nyika ngadzi wanise vanhu mvura yakachena kungava kumadhorobha kana kuma ruzevha.

Tinodakara nezvinoitwa nepasi rose kuti muntu wese ave anohloyiwa pachena kana kuti vana mukoti vatohambira mumamiza kuhloya vanenge vasingadi kuende kuzvibhehlera

Tinotenda pasi ree rinombounganidza vantu kuite mihlangano, veiudzwa nezvechitenda chinenge chasumuka ,chiri kuhamba mumhepo chichabata nyika dzeshe. Vanobva vaudza vantu kuti ,umwe naumwe ngaagare ari kwaari iyoyo.

Pasireshe tenderere rinokurudzira muntu weshe kuti akwanise kuwanazveutano kana kuwana pekurapwa, kunyazwi haana mari ngaadetserwe.

Pashi reshe tinode kuona kuti muntu weshe wawana mvura yakanaka yakachena isina zvimbutu, azvineyi kuti muntu uyu unogara kuntaraunda ipi.

Tinodakarira zvinoita pasi rese rinotombohamba nevantu varo munyika dzevamweni, reipa ruzivo, kana kutopa vanhu zvekurya , kana zvekupfeka zvinokombidza kuti pane chitenda chirikunzi chidzivirirwe.

Tinoda kutenda pashi reshe rinotidetsera munezvakasiyana-siyana. Pane mamwe masangano akadziemera ega anongoona nezvevana chete, eivaona kuti vane utano ere, varikutokwanisa nekuvadetsera nekuvapa nezve kupfeka nekufuka.

Vanoona nezveutano pashi rwshe vakanyora donzvo rekuti muntu weshe unekodzero yeku yeutano ikodzero yemuntu kuende kuchibhedhlera wotohloyiwa wotorapwa kunyazi ane mare.

Tinodetsereka kana tikawadzana nedzimwe nyika. Vakuru vedu kana vakasatukana nedzimwe nyika dzinemare ,dzakabudirira kudhaya nyika yedu inodetserwa panyaya yemvura. Vantu veshe votowane mvura yakachena.

Vezveutano vanoramba vakaningirana nedonzvo rekuti muntu weshe apuwe mukana wekurarama mune zvakanaka. Ngekudaro vanoti veshe vanorwara masoro vanohloyiwa pachena kuzvibhedhlera zvehurumende.

Vantu vanofundiswawo kuti vaite magariro akanaka, nemuntu anechirwere chepfungwa. Vantu vanonzi vaende naye kunomuhloyisa nguwa nenguwa paanenge echida kubaiwa jikisini yake.

Vanorwara masoro ,vantuwo vanotodawo rudo kubva kumuntu weshe. Ngatisarege hama dzedu dziyinzerereka ngatidziendese kuzvibhedhlera dzipiwewo mutombo dzidzikame, dzirarame sevamweni.

Vantu vanorwara masoro ngavasasiiwa veinzerereka mumapato ngavatorwe vaendeswe kuzvibhedhleya vahloyiwe vaphuwe maphirizi kana kubaiwa kuti vadzikame vagare nevamwe zvakanaka.

Tinokurudzirwa kuti kana tinehhama dzedu dzinozve masoro, tikwanise kudzibetsera tiyidzishambidza kudzipfekedzawo zvakanaka, kudzipowo zvikafu kuti dzisafa ngenzara.

Muntu wese ane kodzero yekurarama zvakanaka. Vantu vanodhana kana mumhuri mwavo muchinge mwaita muntu unorwara ngepfungwa. Vantu ngavapuwe ruzivo kuti muntu uwowo muntuwo. Unotokwanisawo kuraramawo ndaramo kwayo kana apuwa mutombo.

Zvinodakadza yaamho kuti vezveutano vakaona dambudziko ronyanya kukura revantu vanoshate masoro, vanoite misongano yekudetseredza kuti vantu ava vakwanise kudzikamiswa vafanane nevamweni.

Tinokurudzirwa kucherechedzawo zuwa rinorangirirwa vanenge veirwara ndxondo. Tinaye ngatisamubeke mumhatso, kumusunguriramwo, kumuviga. Ngatibudei naye timuendese kuchibhedhleri andohloiwa.

Tine zvibhedhlera zvikuru nezvidoko zvinowanikwa muntaraunda medu zvinoshaika vashandi vakakwana nemichina kana nemitombo tinokurudzirawo hurumende itidetsere.

Tine hama dzedu dzakawanda dzakafura mumabuya ngekuti zvibhedhlera zvedu zviri kuretu nekufamba kwenguwa kudai vakazviona vakazviona zvakakodzera kukona senharaunda kugadzira zvibhedhlera zvidoko munharaunda dzawo.

Tinokurudzirana sentharaunda kuti tizvisimudzire pachedu apana munthu uchauya eibva Amerika eiuya mundau mwedu eisimudzira isusu ngativake zvibhedhlera zvedu tizvichenese tizvione kuti zvichiri nezvakakwana here.

Tino kurudzira ndaraunda yedu kuti idzi detsere ngeku batana nevane ma sangano aka siyana kuvaka zvibhedhlera zvidoko kuitira kuti zve utano zvikwirire mu ndaraunda.

Zvinokurudzirwa kuti kana uchinge uine chitenda chakura unoenda kuzvibhehlera zvinepeku batira zvotokupa kuti uwate uhloyiwe uchigara imwo mwo kusvikira wapona

Tino kurudzirwa kuti vantu tiinde ku zvibhedhlera zvikuru nge zvidoko teinoonawo kuti apana ere rubetsero rungadiwa kuti zvibhedhlera zvedu zvive zvaka wandudzika zviti detsere se ndaraunda.

Zvinodakadza yaamho kuti ntaraunda yega yega yaane chibhedhlera chidoko chekuti muntu akatikabezwa ngeusiku unotokwanisa kuendapo otopuwa pekuata otohloiwa otomuka atogwinya.

Kutenda vakuru vematuntu vanokurudzira vantu vanogara muntaraunda dzavo kuti vadziwekere zvibhedhlera vozotodaidzira vakuru vezveutano vobeura zviri pamutemo.

Tinokurudzirwa sevantu vanoda kuti vave nehupenyu hwakanaka vaendewo kuzvibhedhlera kunyazi apana chinokunesa asi unohloiwa ngazi yako apo neapo.

Tinobonga hurumende iri kubeura pfungwa dzevanthu veshe ,vangava vari mumathaundi kana kumabuya. Inotumira vantu vanonoreketa ngezveutano, ngezvezvitenda zvinenge zveiwanikwa, nguwa yacho iyoyo.

Zvinokurudzirwa kuti vana vedu avo vanenge vakafunda vane njere dzakapinza vaendevo kuzvikora zvinofundiswa madhogodheya kana vana mukoti. Kuti vavane kubetseredza bazi iri kuti rive nevashandi vakawanda.

Tinokurudzirwa kiti tiendese vana vedu kuzvikora zvepadera dera zvinodzodzisa nezve utano kuitira kuti vana veduwo vave madhogodheya nanamukoti vanodetsera nyika.

Tinokurudzirwawo kuti tibatane nepashireshe nemapato akadziemera ega paanenge eitaura nezveutano kuitira kuti ntharaunda dzedu dzivandudzike.

Vantu vano kurudzirwa kuti vaende kunenge kuchi sangana vamweni neku erengawo zvi pambureki zvino itirana nezve utano kuti va wane ruzivo rwaka kwana.

Tinokurudzirwawo kuti tibatane nemasangano anenge akadziemera kana pane bininidzo ravanode kubudisa kana pachitenda sezvavanoita mazuwa ekurangarira chitenda chechibereko.

Bembera rakanaka maningi rinochaiwa neveutano. Vantu vanokwanisa kutowana ruzivo kana kuzozviona kuti vanacho chitenda chirikutaurwa pamabembera.

Tinotenda hurumende inoisa zvizato zvayo zvekudzivirira dhokodheya, mukoti, uye nemutenda ,kuti vese vashandidzane pasina umwe anodzvanyirira umweni.

Tine hupenyu hwedu hwatinahwo. Hazvidakadzi kuenda kuchibhedhlera nguwa nenguwa, sakei teiti vantu ngavazvidziirire kubva kuzvitenda kuti vasaramba veienda kuzvibhedhlera.

Tinokurudzirwawo sentaraunda kudetseredza hurumende, kuti ikwanise kupa muntu mukana weshe wekuti awane chibhedhlera padhuze naye pasindepo. Muntu unokurudzirwa kubatana nevamweni kuvaka zvibhedhlera.

Zviriyo zvibhedhlera zvedu zvirimundaraunda medu zvinode kuvandudzwa. Hakuna achabva mereka eikuvandudzirai zvibhedhlera zvenyu. Betseranai senharaunda muzvivandudzire zvibhedhlera.

Tinokurudzirwa kuenda kuzvibhedhlera zvedu zviri mundaraunda medu kana tine zviyaiyo varimo vakadzidzira basa rawo vanokwanisa kuti detsera muzviyaiyo zvedu topona.

Hurumende inoramba yevandudza zvibhehlera kuti muntu aziye kwaanoenda kunevantu vakadziidzira mabasa avao anoona pachipumbureki zvinenge zviripo muzviibhehleya.

Vantu vokurudzirwa kuenda kuzvibhedhlera nekunoitwa zvehutano kuti vandohloiwa zvitenda zvavanenge vanazvo. Asi kunyazi muntu hapana chaanozwa anekodzero yekunohloiwa chese-chese chitenda chaanenge achida.

Tine zvibhedhlera zvishomani mukati mwenyika mwedu munomu. Zvikuru-kuru zvinowanikwa kumadhorobha, ndizvo zvinenge zvine zvikwanisiro, asi ukaendeyo, unonomira mumitsetse kana mazuwa akawanda, nekuti zvinowandirwa.

Tinokurudzirwa kusatya kuende kuzvibhedhlera teiti atine mare kana kuti atinobatwi zvakanaka. Hurumende inoisa zvizato zvekuti muntu akwanise kudetsereka atosvika pandau.

Tinokurudzirwawo kuti kana tikaenda kuzvibhedhlera tine vana vedu kana tabariramo tikanzi vanode kugara varimwo tive tine zvipfeko zvekudzivirira kuti tisapa vana vedu zvitenda.

Vantu vanokurudzirwa kudetserawo hurumende, madhokodheya akapuwa mvumo yekuti vapedza chikora chavo vanokwanisa kushanda muzvibhehlera zvehurumende veiyenda zve kunoaka chibhedhera chake.

Tinoda kukurudzirana sevantu vanogara muntaraunda kuti vanenge vabuda muzvibhedhleya madhokodheya, timadetserewo mubasa raanenge achida kuedza kuita muntaraunda medu.

Zvakanaka kuti madhokodheya ashandire pamwe muzvibhedhlera medu chiro chese chakakosha kunyazi achishandi zveutano asi pakaite mwoto, pachibhedhlera ngapave nezviro zvinodzimura mwoto.

Zvinodakadza yaamho kuti zvimwe zvibhedhlera zvavawo nezvitoro zvinenge zveitengese mitombo pasindepo. Muntu haachahambi kupepesheka ngetaundi reshe eitsvaka mitombo abva kuzvibhedhlera.

Tinokurudzirwa sevantu vari muntaraunda kubatana teiona zvibhedhlera zvedu, zvitoro zvinotengese mishonga, makiriniki edu kuti ane zvikwanisiro ere, apana ere panoda rubatsiro rwedu.

Vantu vakawanda vevanhukadzi varikubatwa nechitenda chegomarara rechibereko kana remazamo. Muntu unokurudzirwa kuramba eindohloiwa kuitira kuti chitenda ichi chibatwe chisati kura..

Vantu vanokwanisa kurwara zvirwere zvemabhonzo ngekuti vakura. Mukuhamba kwatinenge teiita mabhonzo edu anogone kupera mvura. Vanhu ngatigare takahloiwa tisarwadziwa tiri kanyi.

Kune mazuwa akagadzirwa kuti vantu vayeuke nekupemberera zuwa rezvitenda zvemwoyo vana vanowanikwa veizviyeukawo kuti vaziye kuti zvitenda izvozvo zviriyo asi zvinorapika.

Variyo muzvibhedhlera vanoite nezvekuhloya vandu ngazi kuti vaone zvitenda zvingawanikwa mukati momuwiri momundu votomuudza kuti unacho here chitenda kana haana.

Tinevehutano vakanzi vatana avachadusi mari kuzvibhedhlera. Ngavabetserwe pachena nokuti vanowana zvitenda zvakasiyana siyana.

Tinotenda vebazi rezveutano vanokurudzira vatana veshe vanenge vakura kuti vanohloyiwa mahara zvitenda zveshe zvinganese munhu ngekukura zvinosanganisira zvemukati mwemuwiri wake.

Tinokurudzirwa sevantu vanorarama mukati mweupenyu kuti tirambe teihloiwa zvitenda zvakakura zvakafanana negomarara kuti zvisazotibata kana kuzozviziya zvakura.

Muzvibhedhlera medu tinowana mune michina yakasiyana siyana uye vantu vanorwara zvitenda zvakasiyana siyana uchienda kuzvibhedhlera pfeka chivhara muromo udzidzivirire.

Tinotenda hurumende yedu yakati muntu weshe anenge eida kuhloiwa kuti ropa rake rikumhanga zvakadini mudumbu anohloiwa pachena pasina kubhadhara muzvibhedhlera zvayo zvayakaaka.

Tinazvo zvitenda zvinenge zveizoda anamukoti nemadhokodheya kuti vaungane pauri vakaqoka mbahla dzekudziirira ngekuti chitenda chaunenge uinacho chinokwanisa kupuhwa ani nani kana asina kudzivirira.

Tinotenda yambo hurumende yedu irikuramba yeidzidzisa zvisina zera inokwanisa kupa zvipfeko zvakanyorwa zvichienderana nechitenda chainenge ichicherechedza izvi zvinopa vantu ruzivo rwakakwana.

Tinotenda hurumende inoramba ichibatana nemamwe masangano epasi reshe. Kucherechedza kuwanda kwakaita tsvigiri mukati memuviri memuntu. Zuva iroro rinofanirwa kuzikanwa nemuntu veshe kuti akwanise kuenda kunohloiwa mahala.

Tinoona kuti vantu vanorwara ngezvitenda zvimweni zvitenda zvinode kuramba zvakahloyiwa kuti zvioneke kuti azvisi kukura ere kana kuti zvirikupera ere muntu orapwa zvinoenderana nekukura kwechitenda chake.

Vantu vakawanda vorwara zvitenda zveganda kunemitombo inokwanisa kushandiswa kana une chitenda cheganda. Asi unofanirwa kunge vahloiwa kuti zvioneke kuti chiini chinokonzeresa.

Muzvibhehlera medu vanokurudzira muntu kuti kana une chiyayiyo nyangwe chedziso enda unohloyiwa nanamazvikokota vakafundira zvemadziso vanayo michina inoona zvirikuitika mukati medziso mako.

Tinobonga hurumende yedu inoramba yeita misangano yevanhu vakuru kuru vana muzvinafundo magogodera eiudzana kuti zvirwere zvirimukati mumuviri zvingakundwa sei munyika mewdu.

Tinowongororwa zvitenda zvedu zvinozoita kuti madhokodheya afunge kuda kuticheka kuti akwanise kutihloya. Tisati tachekwa tinopuwa mapepa etinonyora teisaina teibvumirana nezvinenga zviripo.

Mitombo yechiyungu imweni haisi mitombo yekumwa semajekiseni semaphirisi kana zvimweni zvatinopuva. Imweni mitombo zvikafu zvinovaka utano zvatinosiso kurya.

Tinazvo zvibhedhlera zvedu zvave kuvakirwawo bandiko rezvekuhloyiwa kwezviro zvemukati mwemuntu. Zvinodakadza kuti unotohloyiwe ngazi yako wotopuwe zvabudemwo apapo apapo akusisina kuti ngazvi mbotumirwe Harare.

Tinokurudzirwa kuti kana tichinge tine zvitenda zvedu tiende kundo hloyiwa pachirine nguwa tisa erengera tei gara mumamhatso teidzirapa tinogone kutozviuraya.

Tinayo midziyo inohloya chese chese chaunenge wauya nacho mukati mezvibhedhlera mwedu vanthu vokwanisa kupona kudhayako munthu waifa akaemera kuti ahloyiwa zviro zvake zvakaenda kuretu.

Tinokurudzira vaya vanoita nezvekuhloya zvemukati memunthu vaveo vanthu vakachengetedzeka hurumende ngaivapeo mbahla dzekudzivirira kuti vasabatwao nezvitenda zvinenge zvauya nevanthu.

Tinokurudzirwawo kuti tichinge taenda kundohloyiwa zvinobuda mukati mwemumiri dzedu kudzimhatso dzinenge dzakafundira izvozvo tikwanise kuenda takazvidzivirirawo kuti tisatonha zvitenda zvinege zviriko.

Tinokurudzirwavo kuenda kuzvibhedhlera zvedu teimbonohloiwa zvitenda zvipi nazvipi. Tine mari dzedu ngatitengevo michina inotihloyavo tiri kukanyi mwedu.

Mazuwa Ano azvichadi kushandisa madziso, kutarisa kuti muntuyu une chitenda chiri. Zvaakudawo kunohloiwa kudzimphatso dzinohloya dzeishandisa muchina dzeitora ngazi, gararwa, tsvina, kana mate.

Nyika yedu inodadisa, inoramba yeyivandudza hutano hwevanhu, kuti vanhu vegare vakasununduka vanehutano hwakanaka. Ndokunge zvokuhloyesa zviripo nezvibhedhlera zvihloyewo vantu nenguwa.

Ngatidakarirei kuenda kuzvibhedhlera zvinoningirika. Tisanyanya kuda kuchengetedze mari dzedu, teiende kuzvidho zvibhedhlera zvepashi, zvisina michina inohloya.

Tinokurudzirwa kuti kana taenda kuno hloiwa zvemukati memuviri zvedu tinge takapfekawo zvinodzivirira kuti tisatora zvitenda nokuti madhokodhera anoita izvozvo anenge akadzivirira.

Mundaramo yedu iroro bazi rinoita zvekuhloya rinokurudzira kuchena kwenyara saka kana wapindemwo unotanga nekugeza nyara wabudemwo wopedzisira nekugeza nyara weishandisa sipo dzechimanje manje.

Muzvibhedhleya medu tinayo muchina yekutoti ukawatiswa pamubhedha woiswe chisimbi pandani pako inotobudise pachivhitivhiti zvakaita mbabvu dzako neitsvo dzako kuti dzichiri kushanda zvakanaka ere.

Tinobonga vantu vanota zvekuhloya vantu muzvibhedhlera havasemi kubate ngazi yemuntu kana kubate mvura yabva mumwiri mwake kana kubata gararwa. Vanoshandisa zvimbatya zvavo zvekuzvidzivirira voita basa ravo nomazvo.

Vana mai vedu vanokurudzirwa kuti vachinge vatunda mimba ngavatoenda kunohloiwa kuzvibhedhlera kusvika musi wavanobara vanogara kure nezvibhedhlera kana wawana mazuva awo okwana ngavagarire pachibhehlera

Variyo vanamai vanoda zvekubarira kumambatso ngekuti vanofunga kuti kuzvibhehlera kunopedze mare kana kuti vanobatwa zvakashta ,hurumente inoti akuna unofanirwa kubarira mwana wake kanyi

Madzimai nana baba veshe ngava batane kuendesa vana kuzvibhehlera mai vakazvitakura ngava perekedzwe ngemwamuna wavo kuitira kuti pese pavanohloiwa vese vahloiwe ngazi dzavo kugadzirira mwana ari mundani.

Midziyo inoshandiswa muzvibhedhlera inodetseredza mishando yepazvibhedhlera apapo kuti vantu vahloike ngenguwa uye zvitenda zvikasire kuonekwa zvikwanise kutohloiwa ngekurapiwa nguwa iripo.

Tinodakarira zvibhedhlera zvedu kana zvichinge zveipuwawo michina yaunoti ukaenda kubanze kwenyika kohloiwa wohloiwa nayo azvidakidzi kuguma pachibhedhlera voti atikwanisi kuhloya nekuti atina zvekushandisa.

Hupenyu hwekugara ichienda kuchibhedhlera hupenyu hwakaoma asi zvinokurudzirwa kuti zvibhedhlera zvinge zvine michina wekuti waenda iyoyo ukwanise kubatwa chitenda wotorapwa kamwe chete zvotopera kwete kuramba weipetukira kuchibhedhlera.

Tinazvo zvekushandisa muzvibhedhlera zvinodetsera madhokodheya edu kuti awane kuita basa nomazvo paanenge eida kuhloya chitenda chinenge chiriyo kana mutenda anenge auya ane chiyaiyo.

Vezveutano varikuramba vechikurudzirana kuti zvibhedhlera zvivandudzwe zvidetseredzwe kushanda kwazvo kuti dhokodheya namukoti vashande vakasununguka pakuhloya mutenda vanoramba veiungana veitaura nezvemichina.

Muzvibhedhlera medu varimo madhokodheya emazino. Vantu vanokwanisa kuduswe mazino kana kuti anokwanise kunasurudzva kana kutoti akweshwe achene muntu akwanise kurarama achidlya zvakanaka.

Muzvibhedhlera medu zvirimwo zvekushandisa zvinoita kuti zvibhedhlera zvedu zvive zvine mukudziira kana zvive kakutonhorera kana kweipisha zvinoshanda ngekuitira kuti mamirire ekunze ari sei.

Muzvibhedhlera medu munowanikwawo mune zvekuterera, muntu eyitaura nemuntu anenge arikuretu . Dhokidheya vanotochidawo chirocho kuti vadetsereke mukushanda kavo.

Zvakanaka yamho kuziva zviro zvinoshandiswa muzvibhedhlera, zviro zvakaita semasimbi simbi zvinosiswa kuzosukwa zvakanaka kuti zviwande kushanda pechipiri pane muntu. Usabvume kushandisa chiro chawaone cheishandisirwa umweni chotouya pauri chisizi kusukwa.

Muzvibhedhlera medu munowanikwa mune michina yakasiyana siyana inodetseredza dhokodheya nana mukoti kuti vakwanise kuhloya zvitenda zvinege zvichiuya vantu vanenge vane zviyaiyo zvawo.

Tino kurudzirwawo kuti kana tine mare dzedu kana vatino ziya vanokwanisa kudetsera zvi bhedhlera zvedu zvepashi nge michina tikwanise kuvati vati detserewo kuti ndaraunda dzedu dzi detsereke.

Zvirimwo zvino shandiswa ne madhokodheya zvakafanana ne naiti. Madhokodheya anozviziya kuti naiti iyi inobaya pari uye inoda kushandiswa ne mushonga iri . Zvino fanirwa kunge zvirimwo mu zvibhedhlera mwedumwo.

Tinobonga ngezvirikuitwa ngeHurumende irikuramba yeivandudzawo zvibhedhlera kuti zvienderanewo nezve pashi reshe inounza michina yechizvino zvino kuti madhokodheya adetsereke.

Tinemichina yechizvinozvino, inodetseredza vanenge vakuwara maoko kuti vakwanisewo ruoko runenge rwakuwara. Inodetsera maningi kuti ararame seamwe.

Kuzvibhedhlera kwedu kunoshandawo muchina dzinoshandise matambo kuhambisa mwoto unobva kumagetsi zvinokurudzirwa kuti vantu vasabata bata matambo awawo kana vachinge vaenda kohloyiwa.

Muzvibhedhlera ngamuve munemidziyo yekuhloya nayo mutenda anenge awuya, anechiyayiyo chake. Zvinokurudzirwawo kuti hurumende idetsere zvibhedhlera zvedu zvazvinoshandisa veruzhinji.

Muzvibhedhlera medu zviriyo zvinoshandiswa kuti muntu awedzere mutombo mukati memwiri wako asaaite wekumwa kana kubairwa paganda ,zvinohambisawo mutombo mukati memwiri zvichishandisa tsinga.

Tinokurudzirwa kuenda kuzvibhehlera nekuti panozvirozvimweni zvavanoshandisa zvaunokwanisa kutova nazvo mumhatso mwako zvakafanana nemadhende ekusungisa kana muntu einge akuwara anokwanisa kuzvitenga otozvisunga ega.

Tinadzo michina dzakanaka muzvibhedhlera zvedu. Michina idzodzo dzinotihloya kana tichinge taenda tine zvitenda zvedu. Madhokodheya anotokwanisa kuona chitenda chaunenge weizwa, otobva akupa mushonga ,chaiwo-chaiwo.

Tinotenda hurumende inode kuramba yakavandudza mapato ese ringava bato rinoita nezveutano kana redzidzo ririkupawa zviri zvekushandisa zvakakwana kuti vanoita mabasa iwawo vaite nemazvo.

Tinobonga zvibhedhlera zvedu zvaimbotamika chaiko chinoonekwa kuti uyu ndidhokoteya chavanoisa muhuro muya. Vaisvika pachibhedhlera pachitonzi hapana kuti uyaiyiye kuti hana yako iri kurova zvakanaka ere, zvavamwo tinotenda hurumende.

Tinoda kubonga madhokodheya edu akaenda kofunda kuti anokwanisa kutora ngazi mukati memuviri mwemuntu otorichengeta kuitira kuti rizoshandiswa neuyo anenge ane ngazi shoma.

Tinozvinoshandiswa muzvibhehlera mwedu nevanenge varimwo muzvibhehlera veitire kuti vantu vakwanise kusimba mitezo yavo vantuvo vakadzidzira basa ravo zvekutoti muntu unotodetsereka otohamba zvakanaka.

Tine muchina yakasiyana siyana inodiwawo nemadhokhodheya muzvibhehleya zvedu zvemunyika medu ASI nekuti hatina Mari yekudzitenga tinowana tichikundikana kuhloiwa zvimweni zvitenda.

Vana mazvikokota madhogodheya edu muzvibhedhlera mwedu umwu. Vanodavo zvekushandisa zvakaita semichina zvinohloya zvitenda zvemukati-kati mwemumwiri mwedu kuti vabetsereke pabasaravo.

Tinobonga hurumende yedu inoramba yeivandudza zveutano, yeitangawo zviro zvaakuenderana nepashi reshe. Naiti hapana padzinogadzirwa munyika mwedu, asi dzinotobvawo kubanze kwenyika.

Basa rechidhokodheya rinoda muntu unenge akazvipira, vana mukoti vedu vanodiwawo kuti vave nemoyo munyoro uye zvekushandisa ngazvivepo kuti vasanyanya kuite hasha nevatenda vanenge vauya.

Timobonga hurumende yedu inovandudza zvebhehlera zvedu. Ukaenda kuchibhehlera chehurumende nechakazvimiririra chega apasisina musiyana, zvatodzana ngekuti hurumende yasvinasiridzawo.

Zviiyo zvibhedhlera zvavawo nemichina yechizvinozvino inohloya zvitenda zvirimukati memuviri wemuntu, zveitoonekwa kuti apa ndipo panedambudziko, dhogodheya otorapa muntu.

Tine mitombo yedu yatinoshandisa kana tichinge tahloyiwa ngemichina dzirimo muzvibhehlera mwedumwo. Ngatiende kuzvibhehlera tinohloyiwa, timwe mitombo inodetsera, inenge yatotaurwa ngemichina.

Kuvandudzwa kuri kuitwa zveutano hwedu mamwe maphilzi anotonzi anopuwa pachena zvichienderana nezera remuntu, izvi zvinoita kuti vanhu vakawanda vapone ngekuti vamweni avana mari yekutenge mitombo.

Mitombo yechiyungu mizhinji ka yacho inenge arimaphilizi, maphilizi aya anozikanwa ndidhogodheya kuti anoshandei uye anomwiwa kangani. Muntu ngaasangozvipa ega kana kuti chitenda changu chakakura omwa akawanda.

Tino kurudzirwawo kuti tasangotore mitombo dzatinenge tangofunga kana tine zvitenda kana kuteedzera mumweni anenge akati ndakamborwara chitenda ichi ndikapona neichi. Munhu ngaatange ahloyiwa apuwe mutombo unoenderana nechitenda neropa nengazi yake.

Mitombo yechirungu yemhando yemapirizi yakasiyana-siyana amweni anonzi imwai mairi Amweni anonzi imwai matatu amweni anonzi imwai mangwanani amweni anonzi kana masikati kana madekoni asi muntu ngatevedze zvabhiirwa nadhokodheya.

Mitombo yechiyungu inotivandudzira upenyu hwedu kuti uite nyore. Zvasiyana nekuende kunotse nzinde usingaziyi kuti ichashanda sei mukati momuviri mwako.

Mitombo imweni ngeyekudzorere pamakanda, imweni inodzorerwe pazvironda, imweni inodzorerwe pamapundu ,ngatidzorere zvine mwero tisapedze chitubu cheshe teidzora kamwe tidzore zvatinenge tabhuyirwa ndichiremba.

Mitombo yechiyungu yakauya kuzotidetsera nguwa yazvanga zvakaoma. Vantu vaitofa ngekutame kurapiwa. Mumabuya umwu amweni vari kutotama chekubata.

Dzira hurumende kuti ivhurewo makambani ekugadzire mitombo munyika mwedu teishandisa makwasha akazara munyika mwedu muno , kuitira kuti zvitirerukire tisava tinotama mitombo panedzimwe mukhuwo.

Tinokurudzirwo sewandu wanorarama mukati mwenyika munezvitenda, kuziwa mitombo dzinokwanisa kugariwa ndidzo pambatso, kunyanya nyanya wanenge wane wana wadoko, wanofanirwa kugara ngemitombo yechikosoro kana yemusoro.

Vanogadzire mitembo dzechia dzechiyungu vanokwanisa kushandisawo mbiti kuti vakwanise kubudise mitombo ingava yekumwa kana yekubaira kana yekugadzira Ari maphirizi emene mene.

Pane mitombo yechiyungu yetinovana tinayo mukati mekurarama kwedu. Inofanirwa kugara iri mumbatso mwedu, kuitira kuti kana tova nezviyaiyo zvakafanana nemundani nemusoro totora tisamhanya kuenda kuna dhogodheya.

Mitombo yedu yechiyungu inotidakadza maningi nekuti haina zvilangu-langu zvakawanda. Ukangoipuva ukaiudzwa kuti unoishandisa sei, zviri nyore kuishandisa, uye unotonyarara chiyaiyo chako.

Tinokurudzirwa kushandisa mitombo yedu yechirungu kuitira kuti kana tine zvitenda zveganda zvipone nekukasira dziriyowo mitombo zvechiandu zvinorapa zvitenda izvozvo

Tinokurudzirwa kuti tive vantu vanodakarira kuenda kuzvibhedhlera. Vamweni vantu vanozoenda kuzvibhedhlera vatotsakara vasingachakoni ngekusimudza nyara varemba. Ndopavanosvika vapuwa mutombo unobairwa ngemutsinga.

Tinokurudzirwa kuti kana tine zvimwe zvitenda tienda kotenga mitombo tiimwe pane mitombo inoite ekumwa inotoiswa chigaba chekupimira ngatishandise chipimo chatinenge tabhiirwa.

Tinokurudzirwa kuti tiwe vanhu vane chido nenyika yawo tikurudzire vana vedu vaende kunoshanda kubazi rezvehutano nekukurudzira vane njere dzakapinza kuti vakwanisewo kugadzira mitombo yechiyungu.

Tinokurudzirwa kuti tisangotora mitombo teifungidzira zvitenda, ngatiende kuzvibhedhlera tinohloiwa nemadhokodheya nana mukoti votiudza chiyaiyo chedu votipa mitombo yechiyungu.

Tinokurudzirwa kuenda kuna dhokodheya nekunana mukoti kana faita chitenda chatinenge tazwa kuti tinyorerwe mutombo unoenderana nechiyaiyo chatinge tinacho.

Mitombo yechiyungu inouya mumhando dzakasiyana siyana inouya irimumapirizi mapirizi acho anosiyanawo nemhando nemhando mamwe anomwiwa kamwe mamwe kaviri mamwe katatu ..

Tinokurudzirwawo kuti tisangotora mitombo dzatisingazii kuti dzinoshandei ngatihloyiwe zvitenda zvatinazvo tidetsereke pakunyorerwe mitombo inoshandirana nechitenda chedu.

Kune mitombo yechiyungu iriyo inokwanisa kuzorerwa paganda imweni inozorerwa pachironda chakhona imweni inoitwa ekuzorerwa pamapundu awunenge unawo wotopona.

Tinofanirwa kuti tiende kuzvibhedhlera tihloyiwe zvitenda zvedu zvatinazvo tipiwe mitombo yekushandisa tikwanise kuitedzera zvainenge yataurwa kuti inoshandiswa sei.

Vantu vanokwanisa kushandise mitombo. Mitombo yechiyungu iyo inonyaradza marwadzo. Vantu vanokurudzirwa kutanga vahloiwa vasati vatenga mitombo yechiyungu.

Mapirizi anogadzirwa mumhando dzakasiyana siyana unoona ruvara rwacho rwakasiyana siyana asi anogone kunge eishanda chiro chimwe izvi zvinozikanwa nanadhokodheya chete.

Tinokurudzirwa kuenda kuna dhogodheya kana kuna mukoti kunohloiwa chitenda chinenge chatinesa kuti tizonyorerwe mitombo yekushandisa. Kuti chitenda ichi chikwanise kunyarara mukati mwemuviri mwedu.

Tinokurudzirwa kuti vantu timwe mapilisi edu atinenge tanyorerwa nedhokodheya kana namukoti nomazvo uye tisasira panzira teiti chiyayiyo chapera.

Tinokurudzirwa kuva vantu vanodakarira nyika yavo veishandiswa zvirikuitwawo munyika mwavo. Vantu ngavatenge mitombo yechiyungu kunotengeswa mitombo vasatenga peshe peshe.

Mitombo yechiyungu imweni yakhona inouya iri muzvibhodhleya zvinoite kufadza kuona kuti muntu akwanise kuda kuishandisa. Vantu ngatitenge mitombo yechiyungu tidetsereke.

Tinotenda hurumende inokwanisa kupamaphirizi emarwadzo mahara muzvibhedhlera zvavo. Ukaendeyo weizwe musoro, weida kunyaradzwa, avakunyoreri kuti unotenga vanotokupa apapo apapo.

Tinode kubonga hurumende zveinotiitira nguwa nenguwa. Inoramba yevandudza mitombo yechiyungu. Ukazwa marwadzo unokwanisa kutotora wozvipfapfaidza pari kurwadza potonyarara.

Tinokurudzirwa wo kune mitombo yechiyungu iriyo inokwanisa kutenga usina kuenda kuzvibhedhlera kune mutombo yakangomirura kushandiswa nemadzimai chete iyo yekuronga mhuri.

Pane mitombo yechiyungu inokwaniswa kuitwa yekumwa. Mutombo uyu muntu haangotori chigumbure chese ototi dhudhudhu mumuromi make. Unokwanisa kushandisa chipimo chinenge chirimwo, kana kushandisa zvimasipunu zvepaka...

Zvino dakadza kana ukaenda ku chibhedhlera uka piwa mitombo ye kumwa ukatobva wakuzwa zvakanaka vanhu ngati dakarirei kushandisa mitombo ye chiyungu.

Vana vanokosheswawo vanogadzirirwa mitombo dzinoenderana nezera ravo, vashoma vana vanobatwa ngechitenda cheshuga asi vamweni vana vanogona kutobarwa vanacho.

Tinobonga mitombo yechiyungu yayo mazuwa ano inotidetsera kuti tikwanise kupona tisina zviyayiyo zvakanyanya imweni mitombo inonyaradza zviyayiyo.

Tine vantu vanotengese mitombo yechiyungu, vanenge vapinda nayo ngemukoto. Mizhinji dzakhona vamweni vanobva nadzo kuMozambique, dzimweni dzakhona adzitodiwi mukati mwenyika mwedu. Ngatitenge mitombo nenzvimbo dzinobvumirwa.

Mitombo yedu yechiyungu yakanaka inobetsera muntu veshe anonga avira ngechitenda. Mitombo iyi haingopuwi pakufungidzira muntu anohloiwa nadhogodheya.

Atichangobvumirwi kungotenga mitombo tisati tahloyiwa. Pane dzimweni mitombo dzinode kushandiswa kana wahloyiwa nadhokodheya wochiudzwa kunzi nezvauri izvi unokwanisa kutora maphilizi manganai pazuwa.

Vantu vanokurudzirwa kushandisa mitombo yechiyungu kana vahloyiwa naana mazvikokota. Muntu akazwe dziso haangotori mitombo eidzidonhedzera mumadziso ake, ngaatange ahloyiwa onyorerwa nadhogodheya wemadziso.

Tinokurudzirwavo kuenda kuzvibhedhlera kana tichinge tine zviyaiyo zvatinesa. Kuitire kuti dhogodheya atihloye eishandisa ruzivo rwake nemidziyo dzirimo muzvibhedhlera.

Mutombo yedu yechiyungu imweni yakona yakandonaka maningi. Inodetsera muntu nechitenda chake eitopona. Vantu ngavaende kuzvibhedhlera vandohloyiwa. Vapuwe mutombo unoenderana nechitenda chake.

Zvinodakadze yambo kuti hurumende yedu inotenge mitombo kunyika dzimweni dzakafanana nana India, ana China, kuti muntu akwanise kupona mitombo iwanikwe munyika medu ngenguwa.

Tinocherechedza kuti mitombo yatinode kushandisa ingakwanisa kutidetsera here. Pane vamwe vanonzva kurwadziwa vapedza kudya. Kune mitombo yikunasirirwa izvozvo. Iyi mitombo iyi inongonotengwawo kusina kuhloyiwa nachiremba.

Tinokurudzirwa kugara tine mitombo dzechiyungu mumambatso edu kunyanya nyanya kana tine vana vadodori nokuti vana vadodori vanongobatwa nezvitenda usingafungiri.

Rinokurudzira kuenda kunohloiwa nana mazvikokota vedu vanoita ngezvemakanda vamweni vanobuda ruvara rwisirwo paganda rwavo uriyo mutombo yechirungu unogadzirisa ganda.

Nemitombo yechiyungu imweni yakona inotozi ukaramba veiimwa unokwanisa kumutsa zvimweni zvitenda zvakawanda. Vantu vanokurudzirwa kurya zvineutano vasaramba veirye mitombo.

Kurudzirwa kuva vantu, vanenge vane utano hwakanaka Tisangoite chijairire chekuti tiponeswe ngemapilitsi kana ngemitombo yechiyungu. Muntu ngaazvigwinyise mwiiri wake.

Tino kurudzirwa kushandisa mitombo ye chiyungu pa zvinenge zvaka kodzera muntu nga asaite chi jairire chekuti akazwa pano panda woto tenga mitombo ye chiyungu ino kuvadza neku mutsa zvimweni zvitenda.

Ngatikurudzirane sevantu vanogara veshe muntaraunda. Ukaona une chiyaiyo usamusiya mutore umuendese kuchibhehlera anobatsirika nemitombo yechiyungu yakazara.

Tinokurudzirwa kuziya mitombo dzatinoshandisa asi tadziziya atina kodzero yekuti tikaona mumwe ane chitenda chakafanana nechedu tomupa kuti rapwawo nemutombo uyu muntu ngaanohloyiwa apuwe mutombo unoenderana nengazi yake.

Variyo vanoona nezveutano vanoramba vakachaya bembera kuti musasiya vanorwara ndxondo veihamba mumapato, endai navo kuzvibhedhlera kana kuenda navo kumbatso dzakaakwa kuti vanogara iyoyo veihloika variyo.

Veutano vanokurudzira vanthu, kuti kana muchigara nevanthu vane hutenda, hwekushata masoro, zivai nzvimbo dzavanokwanisa kuenda koogara, kana utenda uyu uchinge hwaramba kurapika ngemitombo kana majekiseni.

Tinoona nezvehutano wemunhu watinenge teigara naye, tikaona ngondo dzake dzashata tikamuendesa kuzvibhedhlera tikaona zveiramba kudzikama unoendeswa kunenge kweigarawo vanenge vakadarowo veihloiwa variyo.

Kune zvibhedhlera zviri kuvakirwa avo vanenge veizwa masoro vanovàkirwawo kuti vagare iyoyo vei hloiwa veipiwa mutombo kana majekiseni ekuvadzikamisa.

Vana vadori dori vanokurudzirwa kuhlangana navamweni panenge peiitwa zvimweni veipuwavo chikafu chinovaka muviri. Vana ngavachengetedzwe, ngavaendeswe kuzvikora.

Tinokurudzirwa Kuva nehanya nemhuri dzedu kunyanya vana vedu vatinenge takabara tinosisa kuvapfekedza hanzu dzakanaka uye kuvaendese kuzvibhedhlera kunohloiwa.

Vana vadoodori vamweni vanobarwa vane zvitenda sakei hurumende ichiti muntu weshe ngaabarire kuzvibhedhlera kuti mwana ahloyiwe asati akura.

Tino kurudzirwa kuti tikwanise ku tedzera zvinenge zvei diwa ne nyika yedu paku nasurudza hupenyu ne hutano hwe vana vadoko kuti vakure vaka ngwinya vasina zvifo.

Tinokurudzirwa kuti vana vedu patinovabara, tivabarire muzvibhedhlera, vagare vane mabhuku anenge akanyorwa nezvavo, kuti wakabarwa eirema zvakadini, ane utenda hwakadini, kuti patindzokera kunomuhloyesa vave nekuziva kuti adini mwana.

Vana vedu vadodori vanowanikwa veibatwa zvakanaka kuzvibhendlera. Vamweni vanotya kuti vana vakaenda kuzvibhendlera vanobva vabata zvitenda zvimweni. Haiwa, handizvo.

Tinokuridzira vabereki vanenge vane vana vavo navo vaberekivo vaziye kukosha kwakaita kuzvidzivirira kuzvitenda zvinohamba nemututo.

Vana vadori dori ndiyo nhaka yedu. Ndivo vachasara vari vatungamiriri vamangwana. Ngavadzivirirwe kuzvitenda, kuitira kuti vakure vakagwinya, vakwanise kuende kuzvifundo zvepadera-dera.

Kuzvibhedhlere nekundau dzinodetserwa antu kune ndau dzine mishina yemhando yepamusoro yedera-dera. Mishina iyi inoshandiswe kuvheneke makodo kuvheneke ngazi, kuvheneke mitundo, imwe inoshandiswe kuringire mitombo.

Tinotenda hurumende yedu inokurudzira bazi rezveutano kuti rive nevashandi vakasiyana siyana pane chitenda chekufungisisa unokwanisa kutoenda kuchibhedhlera unoona dhokodheya anokwanisa kukunyevenudza.

Muzvibhedhlera medu mune vezveutano vanenge vakafundira zviyaiyo zvakasiyana-siyana. Muntu unodetsereka akaenda akabatsirwa nemuntu unoziya zvanoita.

Kune mabasa akasiyana siyana anowanikwa muzvibhedhlera basa rakakosha rimweni nderekudetseredza munthu anenge aoma mitezo dzake vodzinasirudzao kuti dzikwanise kudzokere pandau.

Muzvibhedhlera mwedu mune antu anofundira mabasa akasiyanasiyana. Mune zveutano munowanikwawo mabasa anokwanisa kuti madhokodheya emadziso, vamwe madhokodheya emazino, vamwe madhokodheya etsvo ; madhokodheya anosiyanasiyana.

Muzvibhedhlera medu tinotowona vantu veyishanda mabasa akasiyana siyana. Unogone kusangana newunotsvairemwo, umwe unobikire vatenda nevanotokwanisa kungoreketa newe kuti fungwa dzipambamuke.

Muzvibhedhlera munokwanisa kushanda vantu vakasiyana. Kunevamwe vanongoshanda kurapa madziso chete, veyiverengesa vantu, veyiwona kuti muntu ungada mabonifera here.

Vanoshanda muzvibhedhlera variyo, vanofundira zvekubvisa mazino evantu. Vantuwo vanenge vakatofundira kuti vanorishanda sei basa ravo, zviri muntu kuti abviswe asingarwadziwi.

Ngati kurudzirei vana vedu kuti vaendewo ku zvikora zvinoita nezve utano vawewo madhokodheya e zvitenda zvaka siyana siyana vantu vasango funga kuti ku zvibhedhlera kuno shandwa na dhokodheya unongo baira chete.

Vanoshanda muzvibhehleya vane zuva ravowo ravonozvicherechedza veizvipemberera nekushanda kwawo kwavanenge vaita mugore rakona iroro nekuti vanenge vashanda basa guru.

Variyo vakafundira mabasa akasiyana siyana muzvibhedhleramwo ukazwa madziso unosiso kundoona dhokodheya wemadziso ukazwa chipfuva wondoona dhokodheya wechipfuva.

Tinokurudzirwa kuenda kuzvibhedhlera, tichinohloyiwa nemadhogodheya akasiyana-siyana akafundira mabasa awo, iwo ndiwo anokuudza kuti enda unoona dhogodheya uyo ndiye anoziya nezvechitenda chako.

Tinavo muzvibhedhlera vanamukoti vedu, nemadhokotera edu, akafundira mabasa akasiyana-siyana. Vanomabata nomazvo, kudetserwa muntu weshe anenge auya nechitenda.

Muzvibhedhlera mune mishando yakasiyana-siyana. Mishando iyi inofanirwa kuitwa nanamazvikokota vanofundira basa ravo. Varimwo vashandi kuzvibhedhlera vanoita basa nemoyo wose.

Tinavo vari muzvibhehleya vanenge vakafundira chitenda chimwe ndicho chega chavanoningira kuhloya vantuvo vakafunda maningi tikaendayo tinodetserwa zvikugutsikana zviya.

Mitombo yedu tinoipihwa nemadhokodheya edu anenge atihloya. Mamwe madhokodheya angoripo pakuhloya zvinenge zvatorwa neumweni wake zvikauyiswa paanoshandira.

Vantu vanokurudzirwa kuva vantu vanoende kuzvibhedhlera veindofundiswa ava vanenge vabara kuti mwana unokwanise kuyamwiswa sei kana kuti unoda chikafu chakadii.

Vanthu vanooneka veidetseredza mabasa muzvibhedhlera nezvipo zvavanenge vakapuwa nekuti kushanda muzvibhedhlera zvinotoda moyo murefu zvimweni zvakona zvavanosangana nazvo zvinosemesa.

Kurudzirwa kuti kana tafunga kuti tinoda kuita basa reutano kana kuita dhokodheya tive vantu vanoteedzera mitemo inodiwa kuramba takapfeka zvinodzivirira mumaoko medu ngemuromo kana ngemusoro.

Tinokurudzirwa kuenda kunotengeswa mitombo kana tichinge tabva ngekwa dhokodheya kana mukoti kuti tiwane kudetsereka. Pane vane muquba wekubva kwa dhokodheya votoenda kanyi avanotengi mitombo.

Tinawo matoro anotengeswe mitombo, mamitoro aya ngeekutoti muntu unokwanisa kuendepo kana wanyorerwa nadhokodheya kana kutoenda weiziya kuti unoda kutenga upi vanokutengesera.

Tinokurudzirwa kuenda kunohloyiwa kuzvibhedhlera. Kana vakunyorera mutombo woenda kotenga mitombo kuzvitoro zvinotengesa mitombo, haiwa kunotenga mutombo kwamai ndingi.

Tinokurudzirwawo kuti tiziye vanotengese mitombo ,vari muzvitoromwo, kuti vakafundira ere mabasa avo. Hurumende inoti, vantu vanonanira zvithupa zvavo zvefundo mumadziro.

Tinokuridzirwawo kuenda kundotenga mutombo muzvitoro zvinotengesa mutombo zvatinoonawo kuti zvakahlamburika azvisi zveunzvori zvinenge zvine mundu anenge akatofunda akafundira basa iroro

Zvitoro zvino tengese mitombo ngazvivewo munogara veruzhinji kuti vanhu vakwanise ku hanira vasafamba mu mango wakakura kana kupedze mari veitsvaga zvi movha kuenda ko tsvaga mitombo.

kune zvitoro zvinotengese mitombo munharaunda mwedu matinogara ngatidakarireyi kuti kana taite zvitenda toenda kuzvitoro zvinotengeswe mitombo totsanangurirwa nevanenge variyo tokwanise kushandise mitombo zvakanaka.

Tinoda kuti hurumende yedu ione mumabuya mwetinogara tinogara, tiri kugara kuretuwo ngeezvibhehleya zvikuru kuru ngekudaro amuwanikwiwo zvitoro zvinotengeswe mitombo.

Muzvitoro chinotengesa mitomɓo zvinosiso kuva zvakavakwa zvakanaka zvisingazoshaishi mitombo kuti izopindwa ngezuwa aizoshandi zvakanaka.

Vemitombo vovhura zvitoro kuti vakwanise kutengesera vantu vanenga vane zviyaiyo vantuvo vanovhura zvitoro zvavo ngavatevedzere mutemo yehurumende.

Vanosha muzvitoro zvinotengesa mitombo vanofanirwa kungevari vantu vakatofundawo ngezve mutombo uye vanokona kuverenga zvinenge zvakanyorwa nadhogodheya zvimwe zvinonyora madhokodheya edu hwazvikwanisi kuverengeka nyangwe wakafunda sei.

Muzvitoro zvinotengeswe mutombo munosisa kuvawo nepekunyorera chingava chivhiti vhiti kana mabhuku kuti mishonga uyu wapuwa ngana zuwa rakati wakawandasei kuzodetseredza pakudzoka kunoite muntu.

Tine zvitoro zvinotengeswe mitombo unotozviona wega kuti mitombo inoda kunasirwa pakanaka. Pasingasviki mvura, pasingasviki zuva uye pasingasviki bukuta.

Tinokurudzirwawo kuti tive vantu, vanoziye mitombo, vanodakarire kushandise mitombo yechiyungu kana vachinge vava nechiyaiyo. Muntu ngaagare ane mitombo dzake mumphatso, kana asina unonotenga kunotengeswe mitombo.

Vanoshanda muzvitoro zvinotengesa mitombo vantu vane ruzivo rwepadera munoziva here kuti runyorwa radhokodheya unogona kusaona kuti rakuyorers kuti chinyi asi unotoona vanotoerenga votozvinswisisa.

Tinokurudzirwa wo kuti chibhedhlera chat aenda kana chisina mutombo toenda kunotenga mutombo kuzvitoro zvinotengesa mitombo zvinematsamba akakwana.

Utano vanofundira mabasa akasiyana amweni vanogarira kungohloya gararwa ngazi tsvina kana mvura dzinobuda mumwiri veizopa zvabuda zvacho kumadhokodheya anoziya.

Tinokurudzirwawo kuti tiende kuzvitoro zvinotengese mitombo kana teide mitombo yechiyungu kutidetseredza muzvitenda zvatinazvo. Ngatisajairira kuita mukuba wokutenga mutombo pashi pembuti.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvinosise kuronga mitombo dzayo zvakanaka, zvinoningirika, kuitira kuti muntu aonewo eipinda kuti mutombo wandirikuda ndiwo uyu, kwete kuzopuwa usiwo.

Vanotengesa mitombo mumabuya mwedu ngavavewo vanhu vanokona kubaira majekiseni nokuti dzimweni dzenguwa unonyorerwa mutombo wejikiseni hauna mare yekuzopetuka kuchibhehlera wototenga wotobairwa apapo.

Zvitora zvinotengesa mutombo ngazvibeurwe nguwa ngenguwa zvisavharwa ngekuti muntu unotikabezwa ngechitenda pane mukuwo weshe weshe anoda kudetserwa kuti awane kupona.

Hurumende ino koshesa mitemo yayo yekuti vantu vakwanise ku hanira mitombo inotengeswa ne vanenge vane zvitoro inoisa mitengo yaka fanira kuti vantu vasaisa yavo yava noda.

Muzvitoro zvinotengeswe mutombo munovanikwawo muchiite zvevana mukaka wevana urimwo bota revana ririmwo izvo zvakaongororwa zvinotopa mwana utano .

Tinokurudzirwa kuenda kuzvitoro zvine mazita anoziikanwa, uye zvitoro zvakaningirikawo zvinotengese mitombo. Tisaenda mumikoto tinofa teifunga kuti, tiri kumwa mitombo chaidzo chaidzo, hezvo tapuwa mutombo dzisidzo nematsotsi.

Zvino kurudzirwa kuti kana weida kuenda ko tenga mitombo uno tenga mu zvitoro zvino tengese mitombo wagumeyo woona kuti muntu uri kuku detsera une ruzivo rwe zvaanoita here.

Vezveutano vanototora nguvai yavo yekupinda munharaunda veiunganidza vanhu ngemazera avo kana kuti madzimai ega kana varume vega vovafundisa ngemazera avo vovafundisa ngezvezvitenda

Vezve utano vano tomboita dzimweni mutambo kuitira kuti vantu vazwisise nezveutano zvavanenge veitaura kana kupfeka mbasha dzakanyorwa zvino enderana nechitenda chava nenge veida kuzivisa vantu .

Tinotenda hurumende yedu inotida zvakanyanya inopota yeiita mihlangano isingabhadharwi inotofanirwa kupawo iwewe mari waenda kumuhlangano kuti unoziva nezveutano izvi zvinoita kuti vanhu vadakarire mihlangano yezveutano.

Vantu vanosiso kuva vantu vanobatikira zveutano hwawo kuti vakwanisekuparidzirawo zveutano pavhena vasingadi mari asi vachiedze kubatsiridza ntaraunda yawo.

Kurudzirwa kuendawo kunenge kune vezveutano eibhiira vantu pamusana pezvitenda kana zveutano zvekuti zviti tizvidzivirire kubva kuzvitenda zvakasiyana siyana.

Tinodakarira hurumende yedu. Inotopidzawo vamweni vanhu vasina kufunda mabasa ekuti vaitire vanhu zvimadhirama zvinotaura nezveutano kana nezvezvitenda.

Tinobonga hurumende yedu inoramba yeiite mihlangano neve zveutano kuti kuwane kuvandudzwa kweutano hwemuntu weshe mukati menyika, tisabatwa ngezvitenda zvinenge zvisina kugadzirirwa kana kudziviriwa.

Vantu vanoramba veiunganidzwa kuti vaite mihlongano nekuti zvitenda zvakawanda zviri kusumuka. Vantu votadza kuwana ruzivo rwakakwana kuti vozvidzivirira sei kana kuti zvorapwa ngari.

Tinavo vezveutano vanogarira kuenda mundaraunda veichichaya bembera nekuudza vantu ngezvechitenda zvinenge zveyuhlupa mungava yazvona iyo kana kuudza vantu zveutsanana kuti vagare vane hutano.

Antu vanokurudzirwawo kuenda kunenge kwasheedzerwa misangano kuti vantu vasangane veikurukurirwa ngezveutano kana zvitenda kuti zvingadzivirirwa sei kana kutooenda kooodzivirirwa .

Kana veutano vabuda kubanze veishambadzira veichaye bembera ngatiendeyi poo tinozwa zvavanenge vauya nazvo kuti tisazodarikirwa nemasoko anoenderana neutano wedu.

Tine vanombo buda muzvibhedhlera zvavo vouya nema gindimukindi voridze mumhazi veimbo pote veidzidzisa antu veibvunze mibvunzo nezveutano, riri danho rekuti utano hwedu huvandudzike.

Vemuzvibhedhlera vanotombouyawo munharaunda dzevantu, veitoita madhirama avo, veiemba kana kutouya nemagindi mukindi veishambadza chitenda kana zveutano.

Tinokurudzirwa vantu kuti vaende kunmagungano anenge adaidzrwa nezveveutano kuti vantu vave neruzivo rwechitenda kana kuva neruzivo rwezveutano zvinenge zveyi bhuyiwa.

Ngatichaye bembera mumamhizi medu nemundaraunda yatinogara muntu andonda mimba yake ngaende kuchibhedhlera pachine mukuwo ahloiwe nguwa ngenguwa.

Ndombi nemajaha vava kufundiswa wo arimazera madiki nezvepabonde zvirwere zvepabonde ,zvokuenda kunguwa izvi zvirikudetsera kuti vana vave neruzivo kuti vakatamba vachiita zvepabonde azvizi kunaka.

Madhokodheya aawo kufundisa vanamai naanababa nezveutano hwavo hwekuva vanoronga mhuri vari pamwe chete, vachikwanisa kuuya kuzohloiwa ndani yavo, zvichionekwa pachivhitivhiti ,kuti mwana akamira sei.

Ndombi nendombi hazvisiso kupanana tsvodo kana kuva vantu vari murudo. Nyika yedu haizvibvumiri kunotova nedzidziso iyoyo kubva kumachechi nemuntaraunda hazviashiriki.

Zvitenda zvinoenderana nekuwanikwa pabonde zvinoshaisha kana vaye vachinge vakazvitakura vanogona kuzobarawo mwana anechitenda chemadziso.

Ntombi dzedu mazuwa ano , dzofundiswawo ngezveupenyu uye nezvezvirwere zvinowanikwa pabonde .Vamweni vanotofundiswa nezvenguwa yawo yavanoenda yekuti vangakwanisa kushandisei .

Vantu kudharako, vaitya kuende kunohloiwa ngazi dzavo. Mazuva ano vantu zvareruka nekuti azvichadhuri uye, zvoitwa peshe-peshe muntu otokwaniswa kuonekwa chitenda chisati chakura.

Vantu vechidzimai vanosiso kuende kuzvibhedhlera kana vafunga kuronga mhuri. Kuti vabetserwe ngezvinorongese mhuri vapuve ruzivo vakwanise kuita sarudzo yavo yavanoda.

Zvinodakadza kana ndombi dzeirangarirwa nguva nenguva dzeipiwa ruzivo maererano nezvekuenda kunguva dzeipuwa futi ruzivo nekugadzirisa zviro zvadzinoshandisa pavanenge vakuenda kunguva yavo.

Vanoita nezve mitambo vane mitombo nezviro zvavano kwanise kushandisa kana vachinje veita mitambo dzavo kana vaka kwara vano sise kushandisa zviro zvo.

Tinokurudzirwa kuti kana teiita zvemitambo, tisati tatanga mitambo dzedu idzodzo, ngatitange tahloiwa nadhokodheya kana mukoti. Tichinge takuvara, ngatieeende kuzvibhedhlera tinohloiwa.

Tinokurudzirwa kuti kana tiri kumahlangano edu kana kuzvikora teiita zvemitambo tinge tine chibhokisi chinenge chine zveshe zvemishonga zvingada kuzoshandiswa kana kune anenge akuwara.

Vantu wakakwanda kwazvo wanokurudzirwa kuti weiita zvemitambo washandise zviro zvinenge zvakakodzera zvakaongororwa kuti zvinowadetseredza pamitambo dzavo wasatora zvinodhaka.

Vanoita nezvemitamu vanosisira kurya chikafu chinovaka muviri chisingavaiti kuti vasimbe maningi chakafanana nekudya michero. Michero inobetseredza pautano hwemuntu.

Tinoona vanoita nezve miyambo vachikuwara vamweni vanoite nezve mutambo wekukabe bhora vanokuwara marenje ngavahloyiwe ngemadhokodheya vabetserwe kuti vazodzokere kunotamba mitambo dzavo

Tinokurudzira veshe vanoita nezvekurumba rumba nezvekujaha vakwanise kuramba veimwa mvura apo pavanenge veita mitambo dzavo dzona idzodzo kuti vadzoseredze mvura yavanenge vabhahla pavanenge veitamba mitambo.

Tinokumbirisa hurumende yedu kuti ibetserewo nekuisa madhokoteya emene mene anotobva muzvi bhehlera nezvikwanisiro zvemishina panenge peita mitambo nekuti pane njodzi dzinoitika.

Pane vanopona nekushandisa zvipo zvavo zvekuita mitambo yakasiyana siyana asi kuti vantu ava vakwanise kuita mitambo vanombohloyiwa nemadhokodheya vanokurudzirwa kuti varambe veienda veinohloyiwa veita zvinogwinyisa miri yavo .

Tinobonga vantu vanohamba veizvivandudza panyaya dzeutano hwavo Ivo veiita zvemitambo inokwidziridza zita renyuka yedu, ngavarambe vakadaro vasashandisa mitombo inodhaka.

Kuramba uchienda kunohlowiwa nachiremba kunonyanye kupedza mare kana uchinge uchibva kuretu. Kana uchida kungohlowiwa zviro zvisingadi nguwa yekuonana kwavavo nemidziyo yekushandisa yekuonana nachiremba ari kuretu iwe uri pambatso pako.

Tenda kuvandudzika kuri kuita utano hwevantu hurumende iri kuramba yeivandudza bazi rezveutano kuti rive nezve chizvino zvino chekuti vantu vasaneseka nezvitenda.

Muzvibhedhlera medu zvaveyowo zvechiyungu, zvinokwanisa kutaura zvega zveikuti, ukazviisa pamoyo pako ,zvinototaura kuti hana iri kurova zvakadini. Ukaisa mumukanwa zvinotaura kuti munodziya zvakadini.

Akuna muntu unorambidzwa kuhloyiwa vaishandisa zvivhiti vhiti , vantu vakwanise kutofonerana parunhare veibhuya nezvezviyaiyo vaitonyorerwa mitombo.

Pane michina midoodori inokwaniswa kuva nayo kumbatso weitokwanisa kuzvihloya, michina iyi yakafanana neinoona kuti ngazi iri kurumba zvakadini neimweni yakafanana neshuga kuti yakawanda zvakadini

Tine zvatinazvo zvinokwanisa kutihloya mukati mendaramo dzedu tiri mukanyi zvinokwanisa kushandiswa memadogodheya varikuzvibhedhleya ivo muntu unokwanisa kuzvishandisawo uri kanyi kwako.

Zviriyo zvimichina zvinokwanisa kuona sezvivhiti-vhiti zvinobetsera chiremba dhokodheya wedu kuti akwanise kutihloya tichitenge taenda nezvitenda zvinoda kuhloyiwa.

Tinobetserwa ngemitombo yedu yechiantu kuti tikwanise kurapika kana kudzivirira zvitenda kana kutogwinyisa miiri yedu teidya mashakani kana nzinde dzakona tinopona .

Tinobonga hurumende iri kuramba yeivandudza zvehutano iri kurambawo yeipinda mukati memizi dzevantu yeikurukura kuti mitombo yechivantu yakakosha ngaushandiswe.

Tinodakara yaamho, nezvinoita hurumende yedu. Yokurudzira kuti vantu varapwe veishandisa mitombo yechianhu. Kana yeidetsera, ngavadetsereke vapone.

Iriyo mitombo yechiandu ikuti etsera mandingi apo patinenge taenda kuzvubhedlera tanotoyiwa toramba teimwa mapiritsi yechirungu asi takazoenda kumitombo yechiandu inobetseredzawo.

Tinobonga hurumende yedu inotidakarira. Yakaona kuti vantu voneseka ngemitombo yeChiyungu inovadhurira. Yakazobvuma kuti vanhu vashandise mitombo yechiantu.

Vantu totoraramiswa nemitombo yechianhu ngekuti mare atina yekuende kuzvibhehlera. Tabhadhare chibhehlera tonyorerwa mitombo tonzi endai motenga hee. Hino mitombo dzechiantu kungo noende mugwasha, wokuma wotomwa.

Vantu karetu vasharukwa vedu vaidzirapa kunyazwi havana zvitenda zvavanenge vainazvo vaingotora magomboti edu veiisa mumuriwo dzawo nemusvutugadzike kuti varambe vakagwinya.

Muntu weshe unokurudzirwa kuti adakarire kushandisa mutombo yechiantu nevanopinda machechi ngavashandisewo ngekuti apana chisatani chirimo pakushandisa mutombo yechiantu.

Tinokurudzirwawo sevantu vanogara muntaraunda kuziya mitombo dzatinokwanisa kushandisa muntaraunda dzedu nezviyaiyo dzezvingarapa ndizvo kuti tikwanise kupona.

Tinokurudzirwa wo kuti tive vantu vanodakarira kushandisa zviro zvavo mitombo yechiantu inouyapanguva yekunesa kwemare asi mutombo iyi inowanikwa peshe peshe hayidi muduso wakawanda.

Tinoyenda hurumende irikuti vanhu vasime mbiti inoita kuti izova mitombo muntaraunda dzedu vantu ngavakoshese mbiti dzakona idzodzo vasadzipisha.

Vezveutano, vakaonawo zvakasisira kukoshesa mitombo dzedu dzechivantu kuti dzikwanisewo kushandiswa nevantu zvine chipimo. Vakadzitora vakadzi nasurudza vakadziisawo muzvigumbure mwo.

Zvinodakadza kuti usina mare une chitenda unokwanisa kutopona munyika mwedu munomu unotoponeswa nemitombo dzedu dzechiantu dzinowanikwa mundaraunda matiri mumakwasha vanodziziya vamweni ava bhadharisi.

Tinokurudzirwa sevantu varimuntaraunda, kuti vambohamba hambawo mumakwasha mavo beyiningira kuti hapana mitombo here dzirimo ,dzingadetseredza matenda adarokunetsa mukati mwenyika mwedu.

Vemitombo yechiantu vanokurudzirwawo kuva neutsanana veigadzire mitombo dzavo kuitira kuti muntu asazobata chitenda chimweni abve kumwa mutombo unenge wakagadzirwa zvine utsvina

Mitombo yedu yechiantu ikagadzirwa nemazvo inopedza kuona dzimweni dzemukuwo vanigadzira mitombo dzechivantu vanozowanza huchapa zvekuti azvizoningiriki kana kudakadza.

Tinotenda hurumende inoramba yeivandudzawo yeisumudzira chinyakare chedu nechivantu chedu , zvakaonekwa kuti gavakava roshanda rinopodza zvirwere zvakawanda munharaunda.

Vantu vanorapa vantu nemitombo yechianhu vokurudzirwawo kushandisa zvibhodhlera zvaka chena, zvaningirika, zvakasukwa zvakanaka, kwete kuona mutombo weibude muchibhodhlera chine tsvina, azvizopi utano hwedu zvakanaka.

Mitombo yechiantu yavandudzwa yavakuiswa muzviro zvakasiyana, vamweni varikuigadzira kuti igwinyise miviri dzavantu, vamweni vanoigadzira kuti irape zvitenda, vamweni veiigadzira kuti ingonasurudza zvinenge zvashaikwa mukati memuviri memuntu.

Mitombo yechiantu yowanikwa yeidetseredza pazvitenda zvanesa mukati mentaraunda menyika medu kana pasi rese , zvinokurudzirwa kuti kana weiziya ngezvemitombo udzinasire munzira yakanaka isina uchapa.

Tinokurudzirwa wo kudakarira mitombo dzedu dzekugadzirwa dzibva mumakwasha edu dzienasurudzwa kuita mapilizi tisaramba teiti hadzisi dzakanaka dzinotodetsera ngatidzitorei.

Mitombo yedu yechiantu yavakuvandudzwa zvinodakadza. Unogona kutofunga kuti mitombo yakabva kuchaina kana kuindiya. Kubeni mitombo yakawandudzwa kubve mumashakani kutoiswa mumaphirisi yotoiswa muzvigubhure kana muzvibhokisi.

Zvinodakadza yambo kuti zvaunofunga kuti maruwa pambatso pane vezvemazvikokota anokwanisa kutogumepo otokubhuira kuti uyu mutombo unounza mare vototi rima wakawanda tikwanise kuzouya kuzotenga.

Kune vari kutoita mare ngekutora mitombo yechiantu veinasurudza votoita kunge mapirizi kana mitombo yekumwa votoisa muzvigumbura voipa mazina mamweni muntu atopona otorarama.

Tino. kurudzirwawo kuita mabindu ekurime mitombo kuti vanoda kuzodzinasurudza kuti dzifanane nedzechiyungu vadzitenge dzakakwana muntu oto wana chovuviri nekurima mitombo dzechiantu.

Tine mitombo yedu yechiyungu kozouya mitombo yedu yechiantu . Yechiantu ineyi yakuoneka kukosha kwayo ngekuti aina zvimweni zvainomutsa mumuviri memuntu, vantu vakutoivandudza kutoinasira zvekare.

Vanoita nezveutano vakadziongorora mutombo yechianhu vakaiona yakanaka vana mazvikokota vakainasiridza vakaiisa muzvigumbure vakaipa mazina akanaka yoningirika yodakadza kushandisa.

Tinokurudzirwa kuti tibatane nevauyi vanobva munyika dzakasiyana -siyana vanenge vauya kuzoona mitombo yechianhu tiakhombidze asi tisavapa zveshe nekuti vanotibira vozoti ndivona vanoziya.

Tinavo ana godobori vedu vakashingaira mukuramba vakagwinya kuti chianthu chedu, mitombo dzedu dzinodetsera .Hino, zvozikanwa pashi reshe kuti mitombo yechianthu ndoomboma.

Tine mitombo dzedu dzechianhu dzatinoshandisa mumakanyi mwedu. Tavakukurudzirwa kuti tiite zvinyorwa zvayo kuti tiwane kudetsereka senyika. Vanhu vanenge vari kusina mitombo iyoyo vakwanise kuyiwanawo.

Vantu vanorapa vantu veishandisa mutombo wechiantu varikukurudzirwa kuti vatore matanho anoita kuti zvisazovashatira kana munhu achinge afa aripamuzi pavo.

Tinavo vana godo bori varimwo muntaraunda mwedumo. Vanotibetsera nemitombo dzekuti tikwanise kurarama. Kana kupedza zviyaiyo zvinenge zvaramba kupera kumadhogodheya edu echiyungu.

Vasharuka vedu, vanachiremba vedu vechivantu, vanokurudzirwa kuva vantu vane maphepha avo, vanokhombidza kuti vanoziya zvavanoita. Havapi antu mitombo dzekuuraya kana dzekubvise ndani.

Tinazvo vasharuka vedu ,vatinoti vanachiremba vechivantu. Vari kuita mapipi avo veigadzira mitombo, dzekuti vanhu vatodetsereka vatorapika zvirwere zvinenge zvarambika kuchibhedhlera. Ngativaremeredzei.

Tinobonga vasharukwa vedu varikuramba veitsigira chirongwa chehurumende chekuti mitombo dzavanoziva dzingarapa gomarara Dzingarapa zvironda dzingarapa masoro kana kuti dzinodzivirira masoja memuviri kuti asafa Vauye vadetserane nehurumende.

Tinoona vanagodobori vamweni vototaridza unyanzvi hwavo hwekurima gavakava mumapindu avo. Vana muzvinafundo vanotouyawo veiita zvidavado zvavo veitsvakurudza kuti rinorapa chiinyi.

Vana gobodobori vedu vokurudzirwa kuvawo nezvinyorwa zvinoenderana nemitombo dzavanenge veishandisa kuti vantu vakwanise kuziya mazina emitombo uye kuti anorapa zvitenda zviri.

Apana muntu anode kufa sakei kudhara kusati kwaane zvibhedhlera antu akafunga funga dzekuzvirapa veishandisa magwasha ngemitombo dzinoonekwa mumasangomo.

Zvinokurudzirwa muntu weshe kuti akwanise kuziya makwasha ari mukati mendaraunda yake kuti aziyewo mitombo dzinonyaradza zviro zvakafanana nemundane musoro kani nezvimwe zvitenda .

Tinoda kubonga vasharukwa vedu vakazviona zvakasisira kusima bindu remutombo wechianhu wakafanana newe gavakava. Inodetsera pazvitenda zvakawanda maningi.

Ngatitende vana mazvikokota vari kuvandudza zvirimwa zvedu zvechivanhu kuzviita mutombo veitonyorawo ngezvzvo kuti zvinorapa zvitenda zvakadini uye unokwanisa kuzvishandisa sei.

Tinokurudzirwa kuva vanthu vanofarira chianthu chavo tizive mbiti kuti dzinotidetserei pamitombo dzetinenge teida kuti mumbuti uyu unoda kushandisa mashakani ere.

Ana godobori vedu vemumakanyi vana chiremba vemitambo dzechiantu ngavakuridzirwe kunasira mitombo dzavo zvakanaka dzisina utsvina mukati kuti muntu akwanise kutora apone.

Tinavo vana mazvikokota magogodera madhokodheya edu echivantu arikutidetseredza kuva ngehutano vanodzivirira zvimwe zvitenda kuti muviri wake uve nemasoja akagwinya.

Tinotenda vasharukwa vedu vakaramba veishingaira ngekuramba vakamira ngezvevanotenda mazviri kuti mitombo magwasha magomboti anodetsera utano hwemunthu, hino mazuwa ano zvotodiwa.

Tinokurudzirwa sevantu vanorarama munharaunda mune vasharuka vanoziya chinyakare. Vanoziya mutombo dzinoshanda pakudzivirira zvimweni zvitenda kana pakugwinyisa muviri wemuntu. Titaure navo, tihleye.

Tine zvinorapa muntu zvakasiyana-siyana, zvotidakadza yaambo kuti mumakanyi mwedu motouya vana mazvikokota veitibvunza ngezvemitombo dzatinadzo, mukati mwenharaunda mwedu kuti tivane kutoita tumare.

Hurumende ngaipindire kune avo vanachiremba vedu vechivantu. Vakavapa kuti vave vanhu vanonyoresa kuti vanoita mabasa iwawo, asi vamweni havanyoresi. Vanotoita nezvekuto porofita veitonyepera vantu.

Ngavafarire kuwadzana naana chiremba vechivantu asi hatirevi kuti vantu ngavanopuwa mitombo yekurova amweni tinode mitombo inonyaradza zvitenda kwete mitombo inoparadza vamweni.

Zvinodakadza yaampo kuti ana chirwmba vedu vanoshandisa mutombo yechivanhu vakuremeredzwawo avachaonekwi sevatakati vanode kuoedza upenyu hwevantu veishandisa mitombo.

Tinobonga vasharukwa vedu vakaramba vakatsimbirira pachivanhu chavo kuti ndicho chinoponesa. Ndicho chinoite kuti muntu agwinye asava ndonda. Mitombo dzechianhu dzakanaka maningi.

Ntaraunda kuti ibudirire ndokunge ine vasharukwa vakati ngwarei vasharukwa vakati ngwarei vawanikwa vari muntaraunda mwedu varikukurudzira kushandisa mitombo dzechivantu dzisina zvadzinomutsa mukati mwenyama dzedu.

Tinokurudzirwawo kuziva vasharukwa vedu vana chiremba vemitombo dzechivanhu teivakurudzirawo kunyora zviro zvavo pashi kuti zvigoverengwa narini wose.

Tinokurudzirwawo kuziva mitombo yedu yechiantu. Mashizha emugamu anokwanisa kufashaidziwa mumvura muntu otofukira kana ane chirwere chebesha kana chikotsoro.